Oongombe odhi na onyama ndjoka yi holike kaantu oyendji muuyuni. Onyama yadho, o oyo hayi liwa unene esiku kehe. Onkene oongombe, odha simanekwa muuyuni awuhe.

Momuthigululwakalo gwaawambo aakulukadhi ohaya zala oodhelela noshikayiwa sho dhelela, oonyoka mothingo niikapute koompadhi, omanga aalumentu ohaya zala ohema ya longwa moshiyata sho dhelela nombulukweya yalongwa moshiyata sho dhelela osho wo osheshele.

Ngele omvula ndjoka oku na omuloka, nena iilya ohayi koko tayi endelele. Ohayi kala ya hapuka nawa noya ziza , nena aanafaalama ohaya kala ya nyanyukwa.

Opo wukale wuna okandama hoka ko ku yoga kopashinanena, owuna okukala wuna omeya ga gwana ngweye oshowo owuna okukala walanda okandama hoka oshoka okena ondilo.

Mpoka puna omwiidhi ogundji gwahapuka nawa ohapu kala puna oongombe dha hondoka oshoka otadhi li dhakuta. Oongombe kadhi hole ondjala shosho hadhi falwa kohambo.

Moondundu ohamu kala mu na iimeno mbyoka hatu yi ithana iihwa . Iihwa ihayi koko yi ninge iile. Ashike ohayi kala iifupi. Ihayi zi po lela pevi, molwaashoka ihamu talama omeya.

Aantu mboka ye na oofalalama nenge mboka ye na omapya omanene o ha ya kunu omaludhi giimeno oyindji, onkene oha ya topola nee kutya ombinga ndjino oyi na oshimeno shi nipo , opo yavule okukala ye na omaludhi giikulya ya yooloka pethimbo limwe.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ogendji ngaashi oondjamba ,oonduli ,etotongwe, oonkoshi ,oompo osho wo iinamwenyo yilwe oyindji yindji.

Mefuta omuna ohi ndjoka onene yi vule oohi oonkwawo, ohi ndjika ohayi ithanwa o shark, oyina olutu olunene nongele oyi inyenge mefuta ohayi vulu okuninga omakuthikuthi omanene.

Iimeno yomombuga konyala oyindji ohayi pungula omeya gayo ngoka yakutha mevi momafo oshowo momakota gayo . Onkene ohayi longitha nee omeya ngoka pethimbo pwaana omeya nenge moshikukuta opo yivule okuhupa.

Oku teya oohi muundama mboka wa ningwa po kaantu yoyene, nena omuntu ngele okwaadha omwaalu ngoka oha kutha mo oohi ndhoka. opo ekedhi landithe ye a vule okumona mo oshimaliwa nenge a ka lye naanegumbo lye

Kehe omunafaalama ta munu oohi oha hogolola nee kutya ota munu ndhoka oonene nale nenge ota kutha ndhoka oonshona, ye e dhi kokeke dhininge oohi oonene. Oshi i kwatelela nee kutya ondjato yoye oyi thike peni.

Oondjuhwa ohadhi pelwa iikulya moshinima shafa etemba, kehe yimwe ohayi tulapo nee omutse gwayo yo etayi shomona iikulya mbyoka ohayi tulwamo ngele ya pumo.

Omiti dhomabanana ohadhi kunwa dhili melandulathano. Ohadhi kala dhina nee dhina omakota omahupi niitayi yadho yeendjelela kiitayi oko haku mene omabanana haga mene geli mumwe noga papata.

Uuna tothaaneke ethano wuli mombuga, ndele owa taalela kuuninginino pethimbo lyetango tali ningine, nena ethano ndono ohali zimo nawa. Naantu oyendji oyehole okukiithanekela mombuga, opo ya mone ethano ndoka tali monika nawa.

Uudhila awuhe oha wu tuka mombanda noha wu tuka wu uka hoka ta wu ka konga omeya niikulya. Uudhila awuhe owu na omawawa noha wu tuka ne shi ikolelela kutya omawawa gawo oge thike peni.

Aatalelipo mbono hayeya okutalela po iilongo yaakwawo oyehole okweenda pomahala ngaashi omoombuga, omoondundu, okoodeina oshowo kefuta yatale nkene iilongo iikwawo yashitwa.

Omakola oondhila dhoka hadhi tuka mombanda, ngele oweli tala molutu lwadho odhi thike ambala pondjuhwa. Ohadhi tuka nee mombanda nuuna dha sa ondjala ohadhi tuka dhu uka pevi, dho tadhi yakula po Oondjuhwa onga iikulya yawo nuuyuhwena. Osho wo hadhi tuka kombanda yomeya dhi yakule mo Oohi.

Oongombe odhindji ohadhi kuta mbala uuna puna omwiidhi gwa gwana nawa. Ngele odha napa ndele e tadhi kuta, ohadhi lala nenge nditye ohadhi kuutumba po, dha tula uutana wadho mekolo.

Oondjamba ohadhi ende dhi na oshiviha, onkene sho tayi ende ngele owu li popepi oto vulu okuuva sho tayi dhenge omatende pevi. Onkene oondjamba ohadhi tilika, molwaashoka ngele oyeku adha unene mondjila to hingi ohauto, ohayi vulu okuyi undula e tayi ihata pevi.

Opuna omambakumbaku go ku teta omwiiidhi. Omwiidhi nguka ohagu tetwa opo gu ningwe omuhupi nelalakano lyoku yeleka ehala ndoka .Omwiidhi nguka ethimbolimwe oha gu longithwa opu pewa iimuna opo iimuna yivule okukala yalya omwiidhi.

Muuyuni wongashingeyi wehumokomeho aantu ihaya longo we Nuudhiginini noku pusha ngaashi kwali nalepayife aantu otaya longitha omashina ngaashi oombakumbaku oku longa omapya.

Omashina gokuhelela oga kuthapo iilonga oyindji nokeelela aantu kaaya monewe iihuna , onkene eshina ndika ohali longo oshilonga oshinene nenge limaneko oshilwa mesiku limwe alike.

Nashenga shanangombe ngele oye ga dhenge pevi, omadhiya ohaga talama omeya nosho woo omomilonga ndhoka hadhuudha etadhi kunguluka omeya nguka kombunga.

Ongombe ohayi vala okatana, ko okatana ohaka yama nee omashini komagundji gayina . Omahini ngono ogo haga kokeke okatana hoka ndele nako taka ningi ongombe onene.

Omunino ngoka gokutekela omiineno ohayi fulilwa mevi mo tamuzi uumunino uushona nenge nditye uumpanga woku kala tayi tekele iimeno.

Ondjuhwa oshinamwenyo shoka hashi tekulwa megumbo nohashi indjipala mbala ngele osha munwa komuntu ena oshikaha. Omuntu oku na nee okukala ta pe oondjuhwa ndhika iilya osho wo omiti, opo dhi vule okukala inaadhi ehama.

Mombuga nomomakuti, na mo omu na wo oompango nomalandulathano. Omu na ompango ndjoka tayi ti kala mohauto yoye ino za mo, osho wo ohauto yoye nayi kale ya tulwa pehala mpoka pwa pumbwa okukankamekwa na ihamu ekelwahi iiyagaya.

Oohofa ohadhi dhikwa noongudhi. Oongudhi dhika odho iiti nenge oopala omo ne hamu mangelwa odhalate opo kayi vule okugwa po uuna yiikwatelelwa sha dhigininwa.

Kooha dhedhiya lyomeya unene ohaku a dhika omwiidhi oshowo iimeno molwaashoka, evi olya tuta kohi niimeno oyi hole okumena mpoka pwa tuta nawa nohayi kala ya tsapuka.

Oondundu odha tungwa po komamanya omadhigu go oga kola. Unene ngele ondundu otayi tewa, aantu ohaa longitha omashina, nenge ondundu ngele oya teka, uuna owala ngele ku na ekaka mo lyevi.

Oondjuhwa noombaka ohadhi vulu oku muninwa mumwe oshoka adhihe ohadhi li iikulya yimwe. Adhihe ohadhi vala omayi nohadhi tendula uuyuhwena nenge uumbaka uushona.

Aantu mboka haye ya za komahala nomahala okutala po oondundu nenge oodaina ohaya etelele ootenda dhawo, opo ya vule okulala mpoka, yo ya tsikile nondjila yawo ngele ya mana shoka ye endela.

Opu na omahala gamwe omawanawa lela. uunene tuu omahala ngoka aantu haayi opo ya ka vululukwe nenge ya ka tyapule iimaliwa yawo. Ohaga kala ge na iitaafula tayi tayima, yondilo sho wo iipundi. Nomombanda ohamu kala mu na omalamba ga tema, ga yela sheke.

Otu na uuthima mboka wa longwa momasipili. Ohamu tulwa nee oohi e tamu tulwa uukulya, opo wu vule oku ulukila aantu oohi nenge omaludhi goohi dhontumba.

Efuta oha li ningi omakuthikuthi, omakuthikuthi ngano oha ga etwa ne ngele efuta lya pindjala, nena ngawo oha li ningi ne omeya ngoka ta geya oku idenga komutunda.

Oolamba ohadhi monikitha ehala lya tema nawa, lyo otali monika lyafa oonyothi tadhi adhima. Onkene aantu oyehole pomahala mpoka tapu monika nawa.

Aantu ohaya ipe oohi dhokumuna, opo omuntu ngoka ke ena okathima ke a ka tote yemwene. Onkene aantu yamwe ohaya landa yamwe ohaya pewa oshali.

Okuna omiti dhimwe omile unene dhi vule omiti adhihe muuyuni. Omiti ndhika odhina omadhina nodha simanekwa miilongo ayihe. Odhina nee unene omakota omanene niitayi yaya muule lela.

Ngame ondi hole oongala. Kehe oludhi lwongala ohalu nyanyudha omutima gwandje. Unene ondi hole ndhoka oontiligane. Shampa ndedhi pewa ohandi dhi tula mokayemele, ndele e tandi kala tandi dhi tekele.

Moondundu nenge ndi tye mombuga ohamu adhika omiti ndhoka odho hadhi vulu okuhupa mpoka kaapu na omeya ogendji. Nuunene omiti ndhika odhi na omafo omashona, opo ku keelelwe omeya taga zi mo okupitila momafo.

Moombuga dhopaife omwa tulwa omahala omawaanawa, okutya iinyanga yopashinanena, omahala gokukuutumba pu na iipundi iiwanawa noshowo omahala gokunwina nokutyapula onkalamwenyo. Ohamu adhika omalovu, iikulya, osho wo oonima ndhoka hadhi dhanwa.

Onduli oshinamwenyo shoka shina olwaala lwafa lwetotongwe sho oshina omagulu omale nothingo yawo onde. Othingo yawo oyo hayi kwashilipaleka nenge oyo hayi kwathele onduli opo yivule okulya komiti.

Ngele owayi komatala oto adhako omaludhi giikulya, nomaludhi goontanga, oshowo omaludhi gomakunde. Komatala iipindi omomeho, onkene okehogololo lyoye ngoye mwene.

Oongala ohadhi menekwa ndele e tadhi tekelwa nawa sigo dha tameke okukala dha yooloka. Ohadhi teywa ko nee ndele e tadhi tulwa momahwata, moka aantu nenge aaniilonga haye dhi tula moombapila moka hadhi monika nawa, opo dhika landithwe kwaa mboka yedhi hokwa.

Oongombe eliko enene, omolwashoka ngele wu dhi na nena owu na oshimaliwa, owu na onyama, owu na omahini, owu na oshipa shoka to vulu okuninga ekumbatha lyoye, oongaku, iikutu nakehe shimwe shoka wa hala. Ongombe ohayi vulu oku kwathela.

Ondjambameya osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya na omohashi zi oshihole nee oku etako omutse unene omayulu nomeho uuna sha hala okuuva ombepo.

Eteyo ewanawa olyo ndyoka kwa li ku na omvula ya gwana niiyimati nenge ndi tye iimeno yoye oya mena nawa, ayihe ya tula ko, oya tula ko iiyimati yi na uundjolowele yo otayi monika nawa.

Pokati komboga ndjoka yamenkwa molabola na ndjoka yamena okuza mevi ito mono po nana elunduluko oshoka adhihe ohadhi monika dhafa dhamena okuza mevi.

Oondjuhwa ohadhi uvuko nohadhi ya tadhi tondoka ngele todhi ithana, odhishishi owala kutya otadhi ka pewa okulya , omolwaashoka ohadhi eya tadhi tondoka.

Mokuti omo twaaddha iinamwenyo ayihe mbyoka ihayi tekulwa megumbo. Iinamwenyo mbinga ohayi li omwiidhi oshowo iimeno nomeya nonande kamuna omwiidhi ogundji oyi shi kutya ohayi hupu ngiini.

Unene moondjila nenge kehe pehala mpoka to thiki opu na epulakata ndyoka ha li ulike kutya ehala ndyoka olini nomapulakata ngaka ogo haga ulukile aantu kutya otaya uka peni.

Oondunda dhoka dha egulukila kehe gumwe uunene aantu mboka ta yeya oku talelapo ehala epe, ohaya kala ya egulukilwa koondunda dhoka hadhi futilwa. Ohadhi kala ne uunene oombalaka na ohadhi kala pokuma pwa ziza nawa.

Ngele omuntu to munu oondjuhwa noombaka, odha pumbwa esiloshimpwiyu lela lya kehe siku. Onkene owu na okukala todhi tala nkene tadhi li naashi dha penduka, opo wu tale ngele opu na ndjoka ya monithwa oshiponga koonkwawo nenge ya sa.

Muuyuni wonale aantu okwali owala haya teya noonyala ihe pethimbo lyo ngashi ngeyi opuna omashina goku teya ngaashi okuteya omahangu nomandjebele.

Kooha dhefuta unene oto adhako omamanya nenge nditye oondundu dhomamanya moka hamu idhenge omeya opo kaaga vule okuya kokule nenge komahala ngoka geli pooha nefuta.

Omeya ngele taga kunguluka ohaga kunguluka ga lamba mpoka hapu vulu oku enda omeya, unene mpoka hapu vulu oku enda omeya. Ohapu kala pu na omalambo nomeya opo nee haga vulu okukunguluka ga manguluka, go taga uka komeho sigo olo koombuga.

Iilya ngele ya kukuta nawa poompale, aantu ohaye yi yungula, e taya tegelele nee ombepo yi tameke oku pepa, opo yeyi yele po. Okuyela aantu ohaya kutha mo iilya molungu, opo ya vule oku yi fala momashisha.

Aanafaalama o ye na omikalo odhindji dho ku meneka iimeno yawo. Aantu oyendji oha ya longitha omikalo dhoka ye wete ta dhi endelele, opo ya vu le oku mona iilikolomwa ya gwana ,yo oyi na uundjolowele.

Efundja ngele lyeya oha lyi etelele oohi noontangu. Onkene aakwashigwana ohaya kutha oonete dhawo noku ka neta momilonga unene ohamu adhika nee oontangu.

Moondundu omuu wa nawa oshoka ngele omuntu ahala okwiidheula momagulu, oto vulu okuya koondundu ndee tweende wuuka pombanda ngwe tolondoloka ngawo omuntu oho tameke topushu no lutu oha lu kala lwa adha onkatu yalwo lwo kwiidheula.

Oohi ihadhi thikile dhasa nande owedhi kutha momeya ndee todhi tula moshiyaha muna omeya natango otadhi tsikile owala nokumbwinda molwaasho odhili momeya natango.

Shampa wu li koondundu, omuntu oho hala wu tye egulu oli li popepi, molwaashoka iikogo ohayi monika yi li popepi. Aantu ohaya yi ndele e taa londo koondundu opo ya tale mombanda yo taa mono kutya iikogo oya fa yi li pomitse dhawo.

Opuna oondjuhwa dhimwe dhina omalwala omawanawa naantu mboka haya munu oondjuhwa nenge yedhi hole ohaya hogolola omaludhi ngoka noye hole oku ga kalekapo.

Aakwashigwana ohaya tula uukuni kuumwe opo ya vule okukutha oohi momilonga oohi momilonga ohadhi kuthwamo tonete nenge toshongola ihe ngele owahala okumona oohi odhindji methimbo eshona nena aantu oha kutha oonete tadhi kwatwa kaantu oyendji opo ne ya vule okukongololamo oohi dhoka.

Komahala hoka kuna omuloka gwa gwana, aantu ohaya ningi oondama dhawo momagumbo gawo oshowo moohofa dhawo, oshoka omeya ngaka ohaga longithwa okutekela iimeno. Y ta kale yena iimeno ya hapa nawa, yo tayi koko tayi endelele.

Oohi ngele owedhi ningile oondama nenge wedhi kondekele pehala limwe nena owuna oku kala todhi pe iikulya. Molwaashoka itadhi vulu we okweenda momilonga dhikonge iikulya kudho dhene.

Oohi ohadhi vulu oku munwa okuza pomwaalu omushona ndele sigo dha ningi odhindji dhindji. Nena oohi ngele odha ningi odhindji, aantu ohaya kuthamo oohili ndele eta ye kedhi landitha kwaamboka yaa nasha.

Otuna omaludhi gondungu ogendji, otuna ondungu ontiligane nondungu oshunga. Onkene oondungu adhihe ndhika ohadhilongo dhafaathana ihe aantu oyena ngaa kutya oyehole kulongitha yini.

Omatama oga simanekwa unene ngele tashi ya poku teleka iikulya, unene tuu onyama. Ngele omuntu ota teleke oonyama dhe oku hole okuninga osopa yomatama, opo omuhoka gu kale gwa tiligana nawa.

Ope na iitukutuku mbyoka ya longwa okuenda mombuga, oshoka omu na iiyamakuti ya nika oshiponga. Iitukutuku mbika ohayi londwa ndele e tayi patwa mooha, omuhingi okushi okuhinga nawa ngele a mono iiyamakuti.

Mokadhima koohi namo ohamu vulu oku koshwa nenge oku opalekwa nawa, oshoka oohi nadho odha pumbwa oku kala lyina egumbo lya yela, onkene mwene gokandama oha opaleke ndele e tu kala mwa yela.

Epangelo olyihole okutalela po oopoloweka ndhoka tadhi sheenditha nawa, opo yavule yatale mpoka taye ya kwathele nenge epangelo tali yakwathele. Opo wo yavule okutsikila nokumuna oohi nenge kehe shoka haya ningi shiye komeho, opo shivule okukwathela oshigwana.

Opuna omushalo gokukala tonete oontangu . Omushale nguka ohagu nete kombanda . Ihagu yi lela kohi omolwaashoka kagu shi omunene, gwo kagu shi omule. Ohagu endelele nohokala tokwata uuntangu woye mboka wuwete tawu ende momeya.

Opuna oombautu ndhoka hadhi ende kombanda yomeya ndhoka hadhi fala aantu ya katale mefuta sho muli ye omuhingi goo mbawutu tahingi a uka mokati kefuta.

Okuna omahala gamwe ngoka haga kala gaziza aluhe ,unene kiilongo hoka haku kala kuna omvula konyala oshikako kehe , ohaku kala kwaziza nawa omolwaashoka okuna omvula yagwana.

Molabola ohamu longwa wo iihakautu. Iihakautu mbika ihayi mene mevi ngaashi mbyoka aanafaalama mboka haya longo momapya haye yi kunu. Onkene mbika ohayi longwa momashina yo tayi iyeta po yoyene.

Komukulo gwefuta ohaku adhika omaludhi gomamanya, omamanya ngaka ohaga kala gena omalwala ga yooloka nomokulongwa kwago ihaga kala ga fathana gamwe ohaga monika omawanawa unene gamwe ohaga monika gafa ga luudha.

Iinamwenyo ombyoka hayi silwa oshimpwiyu kaaniilonga uunene ngele oya vala uunimwena wayo, ohawu silwa oshimwiyu kaaniilonga ngaashi, okupewa omahini mokana omeya noshowo iikulya yimwe yagwedhwa po.

Aantu oyendji ihaya li iingulu omolwaashoka onyama yawo oyina omankene ogendji, entompelo limwe olyo ndono kutya oshingulu mombiimbeli osha popilwa mo kulya osha tidhilwa nenge musho omo mwatidhilwa oombepo dhanyata.

Kehe omunafaalama okuhole okweenda moshimpungu she nenge tayi mepya akatale nkene iimeno ye tayi koko, naashoka atale woo kutya ngele miimeno ye omuna uumbambala nenge yakwatwa kokapuka.

Aantu oyendji oye hole onyama yondjuhwa shi vulithe onyama yongombe, onkene onyama yondjuhwa moositola oyi na ondilo, molwaaoshoka kehe gumwe oyo a hala okulya.

Omboga oyi na uundjolowele molutu. Ohayi eta mo ombinzi, yo ohayi vulu okukulula ombinzi ya londa. Oyina uuwanawa owundji molutu onkene oondohotola ohadhi kunkilile aantu yalye omboga.

Ito vulu wuka tale iinamwenyo wu li kolupadhi, omolwaashoka mokuti omu na iinamwenyo yimwe yanika oshiponga, nando haayihe yanika oshiponga. Onkene oku na oohauto ndhoka hadhi fala aantu ya ka tale iinamwenyo mbyoka.

Otu na oohi dhimwe dha longwa dhi na omalwaala omawanawa. Oohi ndhoka dhi na omalwaala ogendji kolutu lwa dho ethimbo limwe ohadhi monika nawa no aantu oyendji oye hole oku dhi tala.

Pomulonga opwa pumbwa okukala puna etala, molwaashoka omuntu ngele okwa mana okuyoga nenge okuneta oohi, nena ohayi a kagondje momuzile moka, ye a vule okutsikila ondjila ye konima yethimbo.

Iimeno nomwiidhi ngele ohayi tekelwa nawa, ohayi mene nawa ya hapuka no oyi uka mombanda. Okangwena oke hole omeya opo ka vule ka kale ka ziza nawa.

Otu na oomboga ndhoka hadhi mene okupitila molabola. Oomboga ndhika ohadhi menithwa komuntu ye mwene, ihe kashi shi pashito lyaKalunga. Ohadhi kokelele muule wethimbo eshona lela naantu ohaya a ye dhi panda, molwashoka ohadhi monika nawa momeho.

Mokumuna oondjuhwa uuyuhwena ihawu kala we wa lamba yina, ihe ohawu tulwa wiikalelwa opo wu vule okusilwa oshimpwiyu shi ikolelela kutya owuna iiwike yithike peni.

Sho omakuti gayonwa po kehumokomeho nembwalangandjo neyopalo lyoondoolopa. Nena iiyamakuti oyindji otayi munwa nokutekulwa kaantu. Aantu oyo haya pe iiyamakuti mbika iikulya unene hayi pelwa omahini muundini.

Aanafaalama oyeli poondondo dhayooloka . Opuna mboka yena owala okathima kamwe , naamboka yena nande uyali, ashike opuna mboka yena nande uuthima 20, onkene aantu mbaka oyo haya munu oohi ndhoka hadhi landithwa moshilongo.

Miilonga oyindji ngaashi oshilongo shetu Namibia, oshina ombunga nomombunga muka aantu oya tungamo oondunda nomithima dhopashinanena dhokuyoga.

Mombuga onuudhigu naanaa waadhemo evi ndyoka epu. Ohamu kala muna evi ndyoka ekukutu nomamanya. Evi ndyoka epu oto li adha unene lyiigongela hoka kuna oondeyina.

Oombaka ohadhi vala omayi etadhi utu manene, opo nee dhi tendule uumbakona wawo. Ohadhi vala konyala, nenge dha faathana noo djuhwa.

Ombinga yombuga yaNamibia oyi na oondundu. Nomoondundu muka oto adha mo nee uuhwa wafa wasa ihe owu na omwenyo. Oondundu ndhika odha tungwa po komavi nomamanya, sho osho wuwete oondundu ndhika odha kola na ihadhi kungululwa po komeya.

Omashina goku teya ogendji. Opu na ngoka goku teya omweenge ndhoka hadhi liwa ngaashi iikwamboga, po opu na omashina ngoka haga teya, nenge ndi tye haga tete omwiidhi ngele ogundji.

Oshimbombo ,ondjuhwa ,omboga oyo yimwe yo mikulya mbyoka hayi liwa uunene koshilongo shaNamibia uunene komuthigululwakalo gwaawambo nakavango aano mbika oyo iikulya uunene hayi liwa kehe esiku.

Oshikilwa omboloto yOshiwambo ndjoka hayi ningwa muusila wOmahangu. Ohashi telekwa ne shafa omuntu ta teleke omboloto ndjoka yuusila uutokele nenge nditye omboloto yoshingilisa.

Aantu mongashingeyi ohaya thaneke omathano mukehe shoka ena ohokwe nasho no ohavulu okushi tula komalungula opo woo aantu yamwe mboka inayeshi mona yi italeleko woo.

Omeya ngele omale aantu ohaya kwata oohi noonete. ohaya kwata nduno taya tula momayemele yo taya ka topolela komutunda, oshoka onete ihayi kwatwa komuntu gumwe, ihe ohayi kwatwa kaantu oyendji.

Omatungo gomoshilando nenge gomoondolopa inaga tungwa ga fa ngoka gokomikunda. Gomoshilando oga tungwa omanene go ogu uka mombanda. Oga londathana, omolwa ompumbwe yevi.

Omagumbo gamwe oga dhikwa galekwa pombanda geli koongudhi omolwa omatompelo giikalekelwa omatompelo gamwe ogo ngoka kutya ohaya kala yatila iilikama nenge omeya gefundja.

Mokuti nenge mombuga ohamu kala muna iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi oonkoshi, oondjamba oshowo iinamwenyo yilwe. Onkene ohamu kala muna oohauto ndhoka hadhi vulu oku keelela iinamwenyo yaaponokele aantu.

Momahala goku tala iinamwenyo oshowo okuti noombuga otunamo aaniilonga mboka hayi ithanwa aawulikili yaatalelipo. Aaniilonga mbaka ohaya ulikile aatalelipo mbaka noku yapa uuyelele kombinga yehala nowiinamwenyo mbyoka tayi adhika mo.

Ombwa oshinamwenyo shoka hashi tekulwa megumbo konyala kaantu oyendji muuyuni. Egumbo kehe ohaki vulu okukala lyina omukeleli gomaliko ngoka oye mbwa. Ohayi vulu wo okuthimbula ngele opuna omuntu ta ende teya megumbo.

Momilonga ndhoka dhili momidhingoloko dhetu, kadhina kutya odhina mwene. Onkene aantu kehe gumwe oha kutha okanete, ndele e tadhike okagumbo ke momeya, omo nee hatula oohi dhe, ndele e tedhi kokeke nokudhi indjipaleka.

Ngele otoka endamo mombuga , nena owuna okuya nohauto oshoka ombuga onene. No ngele owa ende kolupadhi oto vulu oku vulwa mbala. Aantu ohaayi nee yi ilongekidha yena iikulya niikunwa osho wo iipundi nootenda dhoku dhika opo ya vule ya gondje yeli momuzile.

Mombuga omwapita oopate, dhoka hadhi ende oohawuto. Omolwaashoka ombuga onene, onkene ngele owahala okuya kehala lyili kokule ndele moshilongo sheni omuna ombuga, nena opate ndjoka ohayi piti mombuga.

Okuneta oohi mondama ihaku ningwa komuntu gumwe . Ohaku ningwa kaantu oyendji ya kwata onete kombinga nombinga opo yavule okunana onete ndjoka momeya omale nenge omahupi dho oohi tadhiyimo neee tadhi kongololwa mo.

Omahangu shampa gazi polupale ohaga pungulwa meshisha. Eshisha ne ndyoka ohali sikila nokandunda hoka haka ithanwa oluhaka.

Evi ngele otali longekidhilwa oku kunwa ohali ningwa epu. Ohali ningwa nee epu oku longwa nomatemo, mpono nee aantu ohaya longitha omambakumbaku. Otuna omaludhi go mambakumbaku ngaashi embakumbaku lyoku pulula, embakumbaku ndyoka hali pulula lyo otali kunu.

Aantu mboka yeli popepi nomilonga ohaya longo uuwato wawo shi ikololela komahalo gawo naashoka ye wete ya hala ka kale keli onkene owo ne haya longitha oku taaguluka omeya ngoka.

Mongashingeyi aanyasha oyendji oya tokola opo ya tsakaneke epangelo mokukondjitha oluhepo nondjala. Onkene oyendji oya tokola opo ya ye mongeshefa ndjoka yokumuna oohi. Onkene uuthima woohi ngashingeyi owundji nakehe gumwe oku na kutya ke okeli ponomola ontingapi.

Omiti nadho ohadhi gandja omuzile omuwanwa, onkene ngele kapu na omatala ga gwana aantu ohaya gondjo momiti ndhoka dhi n aomafo ga thita nawa, oshoka ihamu vulu okupita oonte dhetango.

Ombuga ehala ndyoka li na omamanya , omwiidhi, iihwa iifupi oshowo omiti ndhoka unene dhi na omakota omanene nomafo omashona odho ndhoka hadhi vulu wo okuhupa moka iha mu vulu okukala omeya ogendji.

Mombuga nkene mwa kala ina mu kala lela mu na sha. Onkene methimbo lyongashingeyi tu na aantu oyendji ha ye ya okutalela po ombuga yetu yaNamibia omwa tulwa iinima ngaashi omeya gokunwa osho wo oopomba mo omwa tulwa omaandjakaneko gonkalo nawa.

Opu na iilongo mbyoka yili mpoka hapu lokwa nawa, kehe ethimbo ohayi kala ya ziza. Onkene ohayi monika nawa, yafa omuntu eli mo ta landitha. Aantu mbaka ohaya tete nee omwiidhi opo gu kale gweelekana nawa oshowo oku teta iihwa iitayi yimwe.

Etiti olyo oshiyaha shoshiwambo lya longwa meloya noha li longithwa okulilwa onkene ngele megumbo lyOshiwambo omwe ya omuyenda nena oha telekelwa ondjuhwa ndele ondjuhwa ndjoka tayi tulwa metiti.

Opu na eshina lyokuhelela. Eshina ndika olyo pashinanena nolya longwa momukalo moka itagu vulu okulyata iilya. Ohali ende lya lamba moondjila dhiilya nonkene ohali endelele nawa.

Oondundu dhimwe ohadhi kala dha tungwa po nenge dha shitwa dhi li momalupe omawanawa. Aantu oyendji naatalelipo mboka haya zi kondje yoshilongo, ha yeya oku talela po oshilongo shetu Namibia ohaya kala ya kumwa oku tala oondundu dhi li momalupe omawanawa ga yooloka.

Omahangu shaa gayungulwa nena ohaga yelwa ndele etamu kuthwa iilya. Oha ku ningwa nee ngeyi una kuna ombepo. Aantu ohaya tegelele ethimbo ndoka ombepo tayi pepe opo nee yo taya tameke oku yelutha oontungwa dhawo.

Oondundu dhimwe odhina omamanya omanene, omamanya gamwe ngoka omakukutu gafa galongwa mosamende, ohaga kala ne gatuntumana nangele olya gwile pokuma ohapu tatuka.

Kehe omunafalama oha kongo ondunge yokutekela iimeno ye. Aantu oyendji ohaya tula ominino kohi yevi, opo omeya ga kale taga shashamine iimeno yawo, omanga yamwe haya tekele nominino, yamwe ohaya tekele nomayemele.

Uudhila ohawu longitha oomwiidhi okutunga omagumbo gawo nomagumbo ngaka ohage wu keelele komvula osho wo kaatondi ngaashi eyoka, osho wo iinamwenyo ayihe mbyoka hayi li uudhila.

Mbakumbaku oha longitha omatemo okupulula evi. Evi ohali ningwa epu ngele lya pululwa naantu opo nee haya vulu okukuna, molwashoka evi olya nyanyagulwa nawa.

Ngele owahala okwiiyuvitha nawa nenge wuvulukwepo nokutula omadhiladhilo goye pehala, mombuga omuna omahala ngoka galongelwapo, okukukwathela wukale totyapula onkalamwenyo yoye.

Egumbo lyomiti momuthigululwakalo gwAawambo ohali tungwa niiti ndele etayi kambwa. Oondunda dhawo nadho nohadhi kumbwa nomwiidhi etadhi tulwa omutse gwakumbwa nomwiidhi oshowo dhimwe ohadhi kumbwa noondhopi devi nenge dhekuma.

Omaludhi giiyenditho ngoka tatu adha mefuta ongaashi, oombautu oshowo oosikepa. Odhina uunene wiivule oshowo nkene dhalongwa odhayooloka.

Onduli oshinamwenyo shomokuti shoka oshile kiikwawo. Oshi na othingo onde nosho wo omagulu omale. Ohashi li omiti, sho ohashi nu omeya.

Okukuna oohi oshinima shasimana methimbo lyongashingeyi moNamibia, aantu oyendji ohaa kunu ndele ohaa longitha uuhoho, taye dhi tula muundama moka hadhi vulu okuvulu okuvalathana, ohadhi indjipala mbala ngele tadhi silwa oshimpwiyu odhi hole woo omutenya nomuyenye gwetango.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hashi pangele okuti. Iinamwenyo iikwawo mokuti ngele oyamono onkoshi , ohayi fadhukapo omolwaashoka onkoshi ohayi li iinamwenyo iikwawo.

Omahangu iilya mbyoka hayi mene mepya, eta yi helelwa, eta yi mene omitse, dho omitse odho nduno hadhi mene oomuma, nongele dha kolo, ohadhi tetwa ko etadhi tulwa polupale, nongele dha kukuta nawa, ohadhi yungulwa, ndele iilya tayi tulwa miigandhi.

Ngele omuntu otayi mombuga okuna okukala iilongekidha nawa, okukala wahumbata omeya, iikulya , ehala opo wiikelele ketango oshowoo enota nondjala.

Onkanga, okadhila hoka kafa angala ondjuhwa ihe kayishi ondjuhwa. Ohayi vala uunkangona wayo mboka wafa aangala uuyuhwena ashike kawushi uuyuhwena.

Aantu ngele taya teya oohi moondama nenge momilonga ohaya longitha oonete oku kutha mo oohi ndhoka. Onete ohayi kongolola oku kutha kohi yondama oohi ndhoka dhili ko nokudhi eta komutunda.

Okumuna oondjuhwa okwa yooloka, opuna aantu yamwe mboka haya munu oondjuhwa molwa owala ya hala omayi, po opuna mboka haya munu oondjuhwa ya hala dhi valathane dho dhiindjipale, po opuna mboka haya munu ayihe yili mumwe.

Ego lyomeya omeya ngoka haga kala taga tondoka taga gwile pevi. Unene ohaga gu okuza kondundu taga gwile melambo. Ohaga gu keshito lyaKalunga taga tondoka kugogene nohaga tondoka unene nondapo ya dhiginina.

Iimeno ohayi kala ya hapuka nawa, yo oyaziza nawa ngele otayi silwa oshimpwiyu. Ohayi silwa ne oshimpwiyu uuna toyi tekele omeya ga gwana, nokukuthamo iihwa mbyoka yilimo mokati kayo, inaayi pumbiwa mo.

Oonkanga odho oshinamwenyo shoka hashi tekulwa megumbo nohashi liwa oshafa ondjuhwa onyama yawo sho ohashi vala omayi onga ondjuhwa. Ohashi vulu okwa adhika momakuti

Methimbo lyoshinanena, iimeno ihayi tekelwa we nomayemele, ihe aantu oya ninga omeya ngoka haga zi mevi, tagi itekele gogene, yo iimeno tayi koko nawa .

Oondjuhwa iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa megumbo nohayi pewa konyala iilya opo dhi tekulwe , onkene opuna wo iikulya mbyono hayi vulu okuvalitha oondjuhwa mbala. Otwa pumbwa okudhi koneka opo oondjuhwa dhivule okwiindjipala.

Oondama dhokuyoga ndhoka dhopashinanena ohadhi vulu okutulwa moombuga , moka mwaana omeya , ohadhi tulwa mo okuza mevi etamu tulwa omeya gaza koopomba.

Mbakumbaku oha pulula uuna omvula yaloka , evi lyatuta nawa, opo yatameke okulongamo taya longitha omatemo , ngoka haga yi mevi ,nokuninga evi epu ,opo aantu yavule okukuna.

Uunafaalama wiimuna Aantu ohaya munu iimuna ya yooloka ngaashi: iingulu, oondjuhwa, iikombo noongombe.

Konyala iimeno mbyoka hayi kunwa momayemele nenge nditye muuyemele uushona oyo mbyoka omuntu a lalakanena kutya otekeyi landitha opo a mone mo oshimaliwa yo aantu mboka inaa vula nenge ihaa vulu okukuna nenge okumeneka ya lande ya ka tstike komagumbo gawo.

Mombuga yaNamibia omuna owala uumeno uushona , uufupi mo omwakukuta. Omuna omutenya omaudhigu, mo ohamu kala muna uupyu . Omuntu ngele toyimo owuna okukala wazala ehala ngoye twiigwayeke omagadhi ngoka haga keelele oonte dhetango.

Oondundu odhindji odha tungwa po komamanya, evi oli li mo ashike eshona . Omolwashoka oondundu odha kola dho ihadhi kungululwa po komvula nuupu.

Edhina lyondjima limwe olunkima . Ohadhi adhika unene mokuti nenge moka muna iihwa oyindji mo ohamu enda lela kaantu . Oondjima odho iinamwenyo mbyoka yashitwa yafa aantu.

Mombuga omwa kukuta, onuudhigu wu adhemo mwa talama omeya, sho osho ihamu adhika lela omiti odhindji. Ohamu adhika owala uuhwa mboka hawu vulu okuhupa, ngele kapuna omeya ga gwana.

Otenda oyo egumbo lyothayila, ndyoka lya longwa nale lya fa egumbo. Ohali dhikwa po owala ndele omuntu ta vulu okulala mo. Oli na omweelo notali ku keelele ketango noshowo uutalala. Unene ohali dhikwa mevi.

Oondjuhwa noombaka ohadhi vulu okumunwa mumwe molwaashoka oya faathana . Aihe ohayi yili iilya nenge oomuma. Yo ohayi nu omeya noku vala uuyuhwena nenge uumbakona.

Ondunda yo ku lala ohayi kala yina ombete, omakumbatha, iikuusinga oshowo okamate noshipundi shoye shoka shoku kuutumba ngele wa penduka. Ohamu kala wo muna omalapi go pomakende oshowo omulilo nwnge nditye olamba ndjoka hayi eta uuyelele opo wu vule oku monako uusiku.

Mombunga namo omwatulwa omahala gokwiinyanyudha noku vululukwapo onkene aantu oya tulamo oondama dhokumbwinda ndhono hadhi kuthapo uupyu.

Oohi dhokumuna odhapumbwa omuntu ngoka ena omeya gagwana niikulya yagwana opo dhikale tadhivulu okulya dho kaadhise . Odhapumbwa okukala dhili muundama opo dhikale tadhi yogo dha manguluka.

Oshimaliwa ohashi taambathanwa uuna omuntu talanda nenge tape omuntu omagano goshimaliwa. Onkena omuntu oha taamba ne nonyala yokolulyo, opo uulike kutya ye okwapandula.

Mombuga ohamu adhika omiti ndhoka ihaadhi pula omeya ogendji opo dhi hupe dho odho ndhoka hadhi kala mo owala oshoka ihamu lokwa mo ihamu kala omeya ethimbo nenge mu talame omeya.

Onduli oshinamwenyo sho thingo ondeendeka nohashi kala mokuti. Ohashi li omafo komiti, hashi laalele omolwa othingo yasho ndjoka onde.

Aantu ohaa kwata oohi noonete, omolwashoka oohi ohadhi kala dhi li kohi yomeya lela. Unene ngele momeya, nenge ndi tye mondama nenge momulonga omu na omeya omale, aantu ohaa kwata nokuneta.

Oondjuhwa ohadhi valu okumunwa dholudhi lumwe, nenge dholwaala lumwe olo aluke, Aantu yamwe oye hole oku muna Oondjuhwa dhina oludhi lwapumba nongele otedhi munu ngeno okwahala aye awike edhinamo moshitopolwa.

Oombakumbaku odho hadhi longithwa okupulula omapya methimbo lyongashingeyi. Ohadhi pulula nduno dha thika mevi nohadhi kutha mo omwiidhi osho wo kehe shoka inaashi pumbwa oku kala mo opo omuntu avule okukuna iilikolomwa ye.

Omiti dhomabanana odhi na omafo omanene ngele oweshi eleke nomiti dhiiyimati iikwawo. Iiyimati yadho ohayi mene kiitayi ya papata.

Momudhingoloko gwontumba kehe omuna uunona mboka hawu tsakanene nomalalakano gokudhana pamwe nenke yaye yakateke omeya pamwe. Onkene ohawu kala wu uvite uugumbo noku nyanyukilwa pamwe nooyakwawo.

Oohi ndhoka dhokumunwa, ohadhi tulwa muuthima moka muna omeya, nohadhi pewa iikulya kumwene gwadho. Ohadhi kala mo nee odhindji dho tadhi valathana.

Omuntu ngele oto kunu oohi nenge to munu oohi, owu na okukala wu na ontseyo yoku dhi muna. Onkene owu na okukala wa longwa po nenge to pulakene kwaa mboka ye na ontseyo kutya ohadhi munwa ngiini.

Omagumbo gomokuti nenge nditye omagumbo gomoofaalama. Omagumbo ngaka ohaga tungwa geli koongudhi guuka pombanda opo kukeelelwe iilikama ngaashi omayoka, oohwa oshowo omeya ngoka haga vulu okuya momagumbo. Omagumbo ohaga ningwa nee niiti.

Oondundu odho omahala ngoka ga longwa ge na omavi ge li pombinga yimwe, gu udha po na ohaga kala unene gu uka mombanda ano ndi tye ga londa. Unene kudho ohaku kala ku na omamanya, ngoka ge li ogo ga ninga po oondudu ndhoka.

Omvula. Nashenga shanangombe shampa yega dhenge pevi, nena omilonga, oondama osho wo omithima ohadhi udha omeya nohaga kala taga monika gafa taga teima.

Omvula ngele oya loko, aantu ohaya longo evi ndele taya kunu mo iilikolomwa ,mbyoka ngele ya mene oha yi kala ya ziza nawa oha yi e ta omukumo komunafalama kehe.

Oohi odho oshinamwenyo shomomeya, shoka hashi liwa kaantu noshina uundjolowele molutu lwomuntu. Oohi ohadhi vulu wo kulongithwa, dho dhi landithwe dho dhi etepo oshimaliwa.

Mombuga otamu vulu okutungwa ndele etamu opala ngaashi omahala goku inyanyudha osho wo kehe shoka omuntu tavulu okutunga. Momahala muka ohatu adhamo nee oondama dhokuyoga osho wo omahala gokunina nokulala.

Ondunda yomuhoko go shiwambo oya tungwa po nomwiidhi yi li mumwe niiti nekuma lya kolongwa nevi ,ne loya lyoshiyanda oongudhi dhawo odha thika ma po miiti osho wo ofulula ya yo oya tulwa mo neloya.

Omatama ohaga mene pamikalo dha yooloka. Opuna omatama ngoka haga mene puuhwa uufupi ihawu zi lela pevi po opuna ngoka haga menekwa kiihwa iinene nenge nditye pomiti oshowo dhoka dhina iitayi, go ohaga kala omanene.

Omboga yoshiingilisha ohayi kunwa ndele e tayi kala tayi tekelwa sigo tayi koko opo nee yi vule oku kala yatewa yo yi li we kaantu.

Aantu oyendji paife ohaya munu oondjuhwa onga iiyemo nenge iikulya. Oondjuhwa ohadhi palutha aantu, okugandja onyama, omayi nosho wo iimaliwa.

Efuta oshinima shimwe shoka shi na oohi odhindji. Oohi dhomefuta ihadhi pewa iikulya kaantu, aawe, ohadhi li mefuta. Omu na oohi ndhoka hadhi li oohi oonkwawo, naandhoka hadhi li iimeno yomefuta.

Ondjambameya oshinamwenyo shoka hashi kala momeya na omo hashi hupile. Ohashi kala sheetako omayulu nomeho uuna sha hala okoondelela omutenya, ohashi kala woo shili pokati komeya oshoka kooha ohaku kala kuna aantu taye dhi piyaganeke.

Oongombe odho iimuna mbyoka hayi munwa kaanafaalama. Ohayi zi nee omahini, onyama noshipa shokuninga iizalomwa nosho wo oongaku.

Otuna iimeno mbyoka hayi menekwa oku pitila moolambola. Iimeno mbyoka ohayi menithwa shi ikwa telela keshito ndika ka li shi lyo shili.

Oondjuhwa odhili pomalwaala ogendji. Opuna ndhoka oontokele, oondjimbi, oshowo ndhoka dhina omalwaala ogendji geli mumwe. Oondjuhwa ndhika ohadhi vulu okuvala wo omalwaala gadho.

Otuna omambakumbaku gayooloka , otuna omambakumbaku gokuteta omwiidhi , otuna ngoka gokuteya olwiishi oshowoo omambakumbaku gokupulula. Agehe ngaka oga pumbiwa kaanafaalama.

Mombuga ohamu kala muna omiti omishona lela, unene ohamu kala owala muna uuhwa mboka uufupi ihaawu vulu oku gondjwa, onkene omiti dhoka ominene nenge nditye omile onuudhigu lela wudhi a dhe mo.

Ehala lyokugondja nenge lyokukala wiingungumanena. Ehala lyokuvululukwa. Ehala ndyoka omuntu ho yi mo ndele e to ka lya, nenge wu ye mo ndele e to ka tula omadhiladhilo pehala. Omo moka mu na omiti, okangwena niipundi, mo ohamu kala mwa talala nawa.

Omeya ngele oga talama pehala limwe ethimbo ele, iimeno ohayi mene pehala opo tuu mpoka. Oyindji ohayi mene momeya momwene ngaashi omavo, omwiidhi nosho woo oongala ndhoka dhi hole oku mena momeya nenge kooha dhomeya.

Oondjuhwa odhi hole oku pewa oontanga dhomamuwa, opo dhi vule oku vala nawa nongele owa hala oondjuhwa dhoye dha vala omayi ogendji dhi tetela omatanga gomanuwa.

Omeya ngoka haga andjaganekwa noshikunino ashihe ngoka haga tulwa oku ziilila mevi. Ohaga tekele nawa evi alihe shagwana nevi ohali tuta nawa opo ne iimeno yivule okumena nawa.

Oshimbombo ohashi liwa nonyama nenge nomboga. Ohashi telekwa nuusila wepungu nenge womahangu. Uusila wepungu uutokele, omanga uusila womahangu owu li po wa fa wa luudha kashona.

Iikunino oyo yimwe mbyoka yapumbwa omeya gwagwana oshowoo uuhoho . Ngele owuna oshikunino shoye owapumbwa okushi sila oshimpwiyu . Ohatu ningimo oondjila opo omeya gavule okutondokamo nomuntu avule okweendamo.

Iimeno mbyoka hayi kala mombuga inayi pumbwa omeya ogendji, oshoka oya mena nale yi na uukwatya wuli ngaaka., unene ohatu tala komafo gawo, ohaga vulu okukeelela ezemo lyomeya oku pitila momafo.

Iimeno oyindji kayi hole omutenya ogundji onkene kombanda yawo oha ku tulwa oothayila ndhoka hadhi keelele oonte ndhoka hadhi zi ketango hadhi vulu okudhipagapo iimeno mbala.

Aanafaalama yamwe mboka ye na iikunino ohaya tekele iimeno yawo nominino, oshoka ha kehe fumwe ha vulu okutula mo ominino ndhoka dhokuziilila mevi, oshoka odhi na ondilo.

Oshikunino shoka ndombo oshafa angala oshikunino shomandombo ngeya ihaga tulako . Ohashi mene nomafo ga tala mombanda go ogena oondungu

Iimuna ngaashi oonzi, oongombe niikombo ohayi li omwiidhi nohayi napa nawa momahala ngoka ga ziza nawa, oyi hole omwiidhi gwa hapuka no po tadhi vulu okukoka nawa.

Uunafalama woondjuhwa ohawu ningilwa mehala lyafa ondunda lina omakende. Oondjuhwa ohadhi pewa iikulya ya yooloka nohadhi pewa omeya. Ohadhi kala dha topolwa shi ikwatelela kutya odhi thike peni.

Monamibia omuna omaludhi goohauto ogendji Ihe opuna oohauto ndhoka ihadhi vulu oku enda mefululu naadhoka hadhi vulu oku enda mefululu. Oohauto ndhoka oonene dho odhalongwa dhina omalola gane . Ohadhi vulu oku enda mefululu nokuya kehe mpoka pena evi olindji .

Kehe egumbo ohali kala lyina iipundi pondje ye egama loposheelo shegumbo ya ningila kutya omuntu ngele oteya pegumbo lyoye ndele ine ku adha mo nenge wa kwata ethimbo okuya pondje ota vulu oku kuutumba kiipundi mbyoka.

Omuntu ngele ota teya oohi okuna okuya momeya ndele ta kuthamo omwaalu gwoohi ndhoka ahala, opo a gandje ompito koohi dhi tadhi kala mo dhikale dhina ehala lyagwana kashona noku kala tadhi mbwindi opo dhivale.

oWelwistchia oshimeno shimwe shomo mbuga oshi kulu, ohashi vulu oku kala sha ana omeya ethimbo ele oshoka osha shitwa shina uukwata woku kala mombuga. Ohashi vulu oku kalamo omvula odhindji.

Owushi nga kutya opuna oondjuhwa dhoka dhalongwa nenge dha tekulilwa owala oku vala omayi ?

Moondundu namo ohamu vulu okumonika ondawu ohayi kala yatsima nohayi monika yafa iikogo. Opena wo omahala ngoka haga kala gena ondawu na gamwe ngoka ihaga kala gena.

Eteyo lyiilya yomahangu ohali ningwa ngele iilya ya kukuta, omitse dhayo dha kola nawa opo nee hadhi teywa ko e tadhi tulwa polupale opo dhi vule okuyungulwa dho dhize iilya.

Opuna ehala mpoka efuta oshowo ombuga ya tsakanena. Ehala ndyoka aantu oko hayayi ya ka kale yeli tala noku iyuvitha nawa, oshoka okwatalala nawa ko okuna ethano ewanawa oshowo ngele owathaneke omathano ohaga zimo.

Mombuga ihamu kala kehe oshinamwenyo, ihe ohamu kala owala iinamwenyo mbyoka hayi vulu okwiidhidhimikila onkalo ya mo. Kamuna sha omeya ga gwana mo ohamu vulu oku kala kaamuna omiti dhoku liwa kiimuna, onkene noshinamwenyo hashi kala mo ohashi kiinyangela.

Ehala lyoku lila ohali kala lina iitafula oyindji yagwana nawa. Uunene kwaamboka haa landitha iikulya. Omuntu ohe yapo ndele ta kuutumba poshitaafula shoka a hala ndele eta li iikulya ye nokunwa.

Omeya ogo omwenyo ohaga longithwa okunwa, okuteleka, okutekela iimeno oshowo okukosha omalutu ohaga kala moondama nohaga kuthwamo opo gatulwe omiti gavule okunuwa kaantu, moondama ohaga nuwamo woo kiinamwenyo.

Okupakela iikunwa muukopi oshinima oshipu unene tuu methimbo lyongaashingeyi oshoka oto vulu okulongitha omashina , ngoka haga vulu okutulamo iikunwa yithike pamwe mokakopi kehe.

Shimbungu oshinamwenyo shoka hashi kala momuthitu. Ohashi kalamo niinamwenyo iikwawo. Osho shoka sha li mehokololo lyooShimbungu naKaandje, osho shoka kwali shi shiwike uulayi kuKaandje.

Oohi ohadhi vulu okukokekwa ndele e tadhi ningi omahi omanene ngoka haga vulu nookuli oku kala itaaga vulika okuhumbatwa. Ohaga vulu okuliwa kaantu oyendji oshoka ohi onene.

Opu na iimeno mbyoka hayi menekwa nuuhoho mboka kaawushi wopawushitwe. Iimeno mbino oha yi kokelele yo ihayi kwata lela ethimbo yife mbyoka hayi menekwa paushitwe. Oha yi menekwa yili moothayila nenge ya siikilwa kothayila.

Opo wumone oondjuhwa odhindji, owuna okudhi tula pehala ndyoka lya siikilwa onkene nee ngawo otashiti oondjuhwa ndhoka itadhi mono etango . Aantu ohaya tula mo nee oolamba dho dhikale uuyelele wafa mboka hawuzi ketango.

Iimeno oya pumbwa omeya ogendji kehe esiku opo yivule okukala tayi mene nawa yo oya hapuka nawa opo ku keelelwe wo omikithi nenge uumbaambala mboka hawu kala miimeno.

Aaniihauto yamwe oye hole okuhinga kooha dhefuta nonande oshili oshiponga, oshoka ohauto ngele oya dhengwa kekuthikuthiotayi vulu okugalangata etashi eta oshiponga komuhingi naantu ayehe ya kuutumba moshihauto moka.

Uuthima woohi mboka wa ningwa po kaantu yoyene ohawu monika wa fa wu na ondoya kohi, ihe owa yela koohi omolwa iikulya mbyoka yi li mo.

Aahimba oyo aantu yomuhoko gwaaherero. Otaya adhika moshitinda Namibia. Oya simana moshilongo oshoka omithigululwakalo gwa wo oguna eliko nokweeta aatalelipo moshilongo.

Komunkulo gwefuta ohaku adhika omamanya omawanawa go ogi ili nogi ili ogena omalwaaala giili noga longwa ga yooloka aantu oyendji ohaye ga kutha ya ka tule momagumbo gawo ya nonike nawa.

Oshinyanga Osho ehala ndoka hali kala lya tulwa omulilo, nomulilo nguka ohagu kala gwa kundukidhwa kaantu ya kuutumba pevi nenge ya kuutumba kiipundi. Pehala mpaka opo nee aantu haya tambathana omadhiladhilo noku itulila mo uunongo.

Oongombe ohadhi lala pehala mpoka hapu ithanwa oshigunda. Ohashi dhikwa nee niiti nenge nekuma opo ku keelelwe iilikama mbyoka hayi li oongombe nenge osho wo aafuthi.

Ondjamba edhina lyawo limwe Okahenge, oshinamwenyo shimwe shomokuti shono oshinene kiinamwenyo ayihe. Ohashi kala shina omakondo omanene oshowo omukoti.

Oohi odha simana monkalamwenyo yesiku kehe. Ohadhi longithwa onga iikulya kaantu nokiinamwenyo ngaashi oombwa, oongandu oshowo omafuma. Oohi ohadhi palutha aantu nodhina uundjolowele. Ohadhi eta oovitamine molutu oshowo oproteina.

Oshikunino ohashi ningwa nuudhigu noonkondo adhihe owuna oku kala toshi tekele kehe esiku ngwe eto yi mo wuka vudhe mo oomwiidhi opo iimeno yoye yi vule oku kala yina ehala yoku koka nawa.

Ethano lya thanekwa okuziilila mombanda, omuntu e li mondhila ohali kala lya ninga po iinima iishona nongele to li tala ito vulu okuyoolola shoka shi li po. Owu wete owala uunima uushona, onkene ohali shonopekitha iinima nenge ethano.

Aantu ohaya kwata oohi momikalo dha yooloka. Opuna mboka haya kwata nomayemele, opuna mboka haya kwata noonete po opuna mboka haya kwata noonyala. Adhihe ndhoka ohadhi vulu oku longithwa.

Oohi dhoka dhoku munwa ohadhi pewa iikulya, ohadhi pewa kehe esiku nodhi na oku kala dha silwa oshipwiyu opo dhi vule oku koka noku vala oohi ookwawo.

Ondjuhwa ohayi utumanene omayi sigo tayi tendula. Konima ngele yatendula ohayi kala tayi sile uuyuhwena wayo oshimpwiyu, tayi hadhele uuyuhwena okulya , opo wuvule okulya, opo wuhupe wuvule wukoke nawa.

Pokuma ngele ohapu piti omeya ogendji ohapu tulwa ontopa opo aantu ya vuke oku taguluka omulonga ngoka yaye kombinga ndjiyaka yomulonga. Onkene omuntu oha vulu oku pita kombanda yontopa hoka amanguluka ina lyata momeya.

Otuna omaludhi ogendji gomambakumbaku, opuna lyokupulula, po opuna ndoka lyokuhelela, po opuna ishewe lyokuteya. Omambakumbaku ngoka gokuhelela ohaga helele iilya nenge ndi tye kehe oshimeno ndele e tayi vulu okukoka nawa.

Otuna omukalo ngoka goku meneka iimeno, opo yovule okulandwa kaantu mboka itaavulu oku tameka nenge okukuna iimeno yawo okuza petameko. Onkene omuntu ohavulu nee okuyitula muundoha ndele teyilanditha kwaamboka yahala okukatsika.

Ngele owa hala okumuna oondjuhwa, owu na okuhogolola omaludhi goondjuhwa ngoka wa hala okukala wu na nenge oku ka muna. Opu na omakondombolo ngoka omanene go omale, ngele ogo wa hala ogo nduno wu na okuhogolola.

Oondjuhwa ohadhi nu shike? Oondjuhwa ohadhi nu omeya. Oondjuhwa ohadhi li shike? Oondjuhwa ohadhi li iilya osho woo oonkenya.

Oopololeka ndhoka dhokukuna iiyimati oha dhikala nee tadhi keelele uumbambala mboka ha wuvulu oku kwata oshihwa opo kaashimene, kaashiye komeho. Owuna nee oku yitula komafo opo kehe okambaambala ta keyako, ota kasi.

Omatungo ngoka ga dhingolokwa komiti ohaga kala ga talala nawa meni, oshoka oonte dhetango odhindji odha keelelwa komizile nenge ndi tye komafo niitayi yomiti.

Opuna uundama woku yoga wopashinanena . Mboka wa longwa mothayila nohawu vulu oku tulwa kehe mpoka wahala oku wu tula. Eto tulamo omeya noku za nee mpoka oto vulu oku yoga.

Onduli oshinamwenyo shimwe oshile kiinamwenyo ayihe mokuti, oshoka oshi na othingo onde nomagulu omaleeleeka. Oshi na okatse okashona. Ohashi li omiti sho ohashi nu omeya.

Okadhila oko oshikwamawawa shoka hashi tuka mombanda nohaka lala komiti. Ohaka ningi egumbo lyako moomwiidhi nohaka valele mo omayi.

Aantu ohaya pulula pethimbo lyoka omvula tayi loko, evi ohali kala lyatuta nawa onkene embakumbaku ohali ende mo nawa nuupu nohali vulu oku tula oomwiidhi adhihe kohi.

Unene pooha dhomilonga opo haku adhika oondunda ndhoka dhomanwino nomahala ngoka gokugondja noku iyuvitha nawa, opo nee aantu ye hole, oshoka ohapu kala pwa talala nawa.

Oohi ohadhi munwa moondama, opuna omaludhi goohi, opuna ndhoka hadhi munwa, po opuna ndhoka ihaadhi munwa. Adhihe ndhoka hadhi munwa oondhoka hadhi kala momeya ngoka gaana oshimongwa.

Oondjuhwa ohadhi vulu okulya omwidhi dho dhimwe ohadhi liko uumbambala koomwidhi, dho dhimwe ohadhi li ko oongala koomwidhi. Oongala ohadhi kwathele oondjuhwa dhivale nawa.

Omboga ohayi mene kuyo yene unene oomboga dhoka tse twiikilila momuthigululwakalo gwOshiwambo onkee okuna wo oomboha dhimwe dhoka hadhi kunwa.

Uunafaalama owa kwatelamo wo oku tsika iimeno, oku vudha iimeno mbyoka inayi pumbwa oku kala miikwawo osho wo oku helela noku longela iilya po makota nenge nditye iimeno opo yi vule okuya komeho.

Namibia osho oshilongo shoka shina efuta lya tsakanena kumwe nombuga . Ohashi eta aantu oyendji yokondje yoshilongo ano tutye aatalelipo ha yeya oku tala shoka efuta lya tsakanena nombuga.

Opuna omakuti ngoka ga kitakana gena omiti dhoka dhina iitayi yiigonya yo oya pitakana. Oyo nee hayi kala yafa elyenge, nokuti hoka oko nee haku kala kwafa oku tilithi.

Oosino odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti nenge mombuga. Ano nenge otoyi tala oyafa ondoongi ihe kayishi ondoongi. Ohayili iimeno nohayi kala nokunwa omeya mpoka tayi adha.

Opuna aantu nenge nditye iilongo yimwe hayi munu oondjamba. Oondjamba ndhika ohadhi gandja oluvalo wo uundjambagona tawu pewa omahini okupitila momandini. Ohadhi kala nee tadhi nu ndele sigo tadhi kuta omahini ngoka tadhi pewa kooyene.

Omuntu ngele to pe oohi mokandama, oohi ohadhi tondokele mpoka tapu zi iikulya nenge mpoka pwafa tapu nika oshikulya. Onkene omuntu ngele to pe oohi dhi li momeya, oohi ohadhi gongala dha ngundumana.

Komukulofutu nenge aantu oyehle okutunga ko omahala

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shomefuta .Ohashi kala kohi yefuta oko hashi lile iikulya yasho. Ohashi ya komutunda una shahala okuya shu uve uyenye nenge onte dhetango .

Omatama ogo iilikolomwa yomepya mbyoka hayi kunwa kaanafaalama nenge kukehe omuntu ta vulu okukuna megumbo lye. Omatama ohaga kunwa noonkenya, taga tulwa mevi go taga tekelwa. Ohaga kokelele nohaga vulu okupalutha aantu oshowo uudhila.

Oshimbombo ngele shapu okutelekwa ohashi pungulwa montungwa ndjoka hayi ithanwa elilo. Elilo ohali etwapo uuna omuntu tatungu oombale tedhi mangeke kumwe ndele etadhi eta po elilo.

Eteyo unene ohali kala pethimbo mpoka wa mono kutya iilikolomwa yoye omafo gawo oga ninga omandjimbi, go oga tameka okusa, onkene omuntu ngele ta teya, oha tegelele ngele oshilikolomwa she sha kukuta.

Opuna efuta po opuna ombuga, iinima mbika iyali ohayi vulu okutsakanena ndele itayi yi mumwe onene eshito lyaKalunga olyeshimana nale na olyoopala.

Ekola olyo oludhi loomboga dhoka hadhi liwa kaantu. Odhili molwaala oluzizi, onkene uunene ohayi kunwa, nohayi meni tayi endelele yo ohayi mene molupe loshigwanga.

Moondundu ohamu lokwa uunene konyala ethimbo kehe, ashike omeya ihaga kala mo. Ohaga pwine po mbala. Ohamu kala mu na omwiidhi Gwa ziza nawa, oshoka ohamu mono omeya ethimbo kehe.

Oondundu konyala ohadhi adhika mombuga moka mwakukuta oshoka ihamu kala omeya . Evi lyago ohali pona omeya mbala niimeno ihayi menemo lela yi kalemo ohamu kala owala iimeno mbyoka iihupi

Oohi ndhoka hadhi vulu okumunwa unene moNamibia oondhoka hadhi ya nefundja oku ziilila koAngola. Oohi ndhoka oonduudhe dho oonene. Dhimwe oonshona.

Namibia olyo oshilongo shoka moka tamu adhika efuta lya tsakanena nombuga, ohalyi monika nawa nomeya nefuta ohayi tsakanene ndele kehe kumwe oku ili.

Embakumbaku ohali longithwa okupulula omapya oshowo omaputa ngoka inaaga papulwa, ohali nu omahooli nohali longo koshipululilo.

Oshikunino oshinima shoka hashi ningwa konyala ehala eshona, ihe ohashi zi iilikolomwa oyindji. Ano ngele tatu ningi oshikunino ohashi tendwa miitopolwa oyindji opo kukale kwa ningwa omeya taga tondoka nawa.

Okuti ohaku kala kwaziza mo ohamu kala muna okandjila keenda mo hoka haka hamu ende aantu ngele taya ende mo . Oha mu kala muna omiti dhayooloka ngaashi omano, omiti ndhoka dhina iikulya oshowo ndhoka hadhi mene kudhodhene.

Okukuutumba pooha dhomeya unene ngele nande onomuholike goye, nenge muli ngaa yaali. Oho vulu okukala to dhiladhila nawa e tamu ningi omatokolo geli mondjila.

Oowa osho omino shoka hashi mene moondundu nohashi liwa kaantu. Opu na oowa hadhi menithwa moolabola ndhoka hadhi longitha eshito ndyoka kaa li shi lyoshili.

Oshikunino shomboga ohashi kala shi na omeya taga ziilile kohi nohashi kala sha ziza nawa. Omboga mene nomafo ga hapuka go omanene. Ihayi kala po okukoka nohayi liwa kaantu.

Okulongwa okukuna oshikunino oshinima oshinene sha simana monkalamweyo yomuntu, oshoka nande owu kale ngaa wushi okukuna okuza kegumbo, opuna iinima yimwe ku yishi wa pumbwa oku yi longwa. Onkene kehe omunafalama okwa pumbwa oku igwedhelako uunongo.

Efuta omuna omaludhi goohi ogendji. Otuna mo ngaashi, ookangulu, omakolofishi, omasipangela osho wo ookashushu. Omuntu ongoye mwene ho hogolola kutya owahala okulya oludhi lohi yini.

Omuntu ngele ta pulwa kutya okuhole shike ? oha yamukula shi ikwatelela kwaashoka e hole. Otuna omaludhi gomakunde ogendji opuna ngoka omatiligane nagamwe omatokele. Omuntu oha hogolola nee kutya ye okuhole geni.

Omvula ngele ya loka nenge efundja lya kunguluka ,aantu yamwe ohaya dhiki oonete momilonga opo ya vule okukwata oohi ndhoka kaadhi fadhuke po dho dhi kale pehala limwe mpoka dhi valathane.

Otuna omaludhi goonyanga gili nogili otuna oonyanga oontokele otuna dhoka oontiligane oonyanga shoka oontiligane odhina omapeta omatiligane nomeni lyonyanga omuna olwaala nenge oyina olwaala lwomeya gomudhime.

Aantu oyendji oye na omukalo omuwanawa gokukwata oohi. Ohaya tula iikulya moonayilona e taye dhi tula momeya. Oohi ohadhi yi nduno monayilona moka e ta yi kwatwa.

Okadhila, otuna omaludhi gudhila pamaludhi gaayoloka monamibia . Monamibia omuna uudhila mboka hawu kala momeya namboka uunene hawu kala mombanda .uudhila ohawu tungu omagumbo gawo momiti nohawu li okulya yawo momiti.